Eki nekishaahi ekibarikuzaaniramu omupiira abariyo nibazaana nabashaija babajungu enyuma yaabo hapakingireyo motoka za mutare deru enyuma y'emotoka hariyo ekibira.

Emotooka eriyo neraba omwirindiro ry'enyamaishwa obwire nobw'omumwazyo eizooba ririyo nirireega hariho omuntu ayemereire omu motooka ariyo nareeba ebiri aheeru.

Omuntu w'omujungu ayemereire omu bwato Kandi narebera omu dirisa . Obwato busigiire erangi eya mutare hamwe neya bururu.

Omukazi arikukozesa amakara atekire aha sigiri Kandi ariyo nateeka emboga

Omuntu ou turikureebaho engaro zonka, aine omwani omu ngaro, omwani ogu ni mubitsi

Obwire n'obwihangwe Kandi akati Kiine obumuri obwa rangi eya bururu omu bumuri omu harimu enjoki.

Uganda nemanywa nk'eihanga eririmu obusingye . Obusingye tibukweretaho bwonka baitu hariho abantu abakubukorerera nka abasirikare abamwe bashutami aha motoka ah'eiguru Kandi abandi bemereire ahansi nibakora munonga kureba ngu eihanga ryabamu obusingye.

Ebi nebinyobwa bitekire, bitekire n'ebishushu bitiire omu kabakuri aka mutare ak'eibumba kandi bimwe ahari byo bitondweire.

Abantu omw'eihanga rimwe bariyo nibasherura karuuru, abakusherura akaruuru bemereire omu motooka kandi noshusha ngu omwe ashutami ahaiguru y'emotooka reeru omushaija ondijo ari omumaisho g'emotooka ariyo nahuuba bendera.

Omubyaaro niyo turikushanga amaju nkaga enju emwe neyeibaati eine orwigi rwibaati Kandi eyombekyiise obudongo enju endiijo nakafuuha eshakaize obunyatsi.

Okurunda enkoko nigumwe aha mirimo oguri kukorebwa abanya Uganda. Aha emotoka eya mutare eri aha ruguuto kandi enyima omu butimba harimu enkoko zokuguza.

Enjoki yaruga kutekama aha kimuri ekiine rangi ya kinekye harimu nobwamutare Kandi yoona eyijwire omweyangye.

Enyanja eyetorirwe obushozi akamwe aha bushozi obu kahingirweho orutookye hariho n'emisiri endijo, hombekireho n'enju eine amabaati g'erangi ya kinyaatsi.

Obu n'obwaato buhango buri aha nyanja kandi butsigire rangi eya mutare hariho n'ebintu ebitsigire rangi erikutukura na kinekye n'omu rubaju harimu bururu.

Obwire ni ihangwe. Ezi n'ente enyankole, amahembe gazo naga mutare. Ente ezi twazikama nituzihamu amate. Twazibaaga nituzirya nk'enyama na twaziguza nitwihamu esente.

Ogu n'omwaro hariho abantu b'abashaija n'abakazi hariho amaato, hariho n'amaju.

Aka n'akatimba ti katimba nk'ensiri beitu akatimba aku barikukoresa omu kujuba ebyenyanja kiine rangi eya bururu na mutare.

Ebimuri byiine emigasho mingi nibishemeza abantu kandi nibihwera omu kukora obwoki, aha enjoki eriyo nenyunyusha omu kimuri ekiine rangi ya mutare na buruuru.

Obwire n'obw'ekibiiho kandi hariho omwana ariho naatamburira aha ruguuto rw'eitaka ayekoreire ebintu aha mutwe.

Ogu n'omwanya muhango ogurikukozesibwa omu kiika ekiiko harimu entebe nyingi, emeeza nyingi kandi nigureebeka gye munonga.

Eki nikimwe aha byombeko ebyomugasho munonga omuri Uganda. Nikishangwa Kampala kandi omu kyombeko eki nimwo paramenti ya Uganda erikushutami. Aheeru yakyo hariho ebendera za Uganda eziine erangi erikutukura, eya kinakye n'erikwiragura. Rwagati ya bendera hariho entuuha.

Iguru nerya bururu. Hariho ebicu bya mutare Kandi ogu ni omwaaro. Enyaja nayo neya bururu. Aha mwaaro hariho obwaato Kandi hariho n'abantu b'abashaija abemereire aho.

Eiguru n'erya bururu hariho ebicu bikye bya mutare Kandi aha hariho amajani hariho emiti entookye nana amaju

Omu kurwanisa okubura kw'emirimo omu ihanga Uganda buri omwe naakora akarimo koona aku yaafuna kwihamu sente aha n'aha kyaro kimwe abamwe nibaguza ebitookye kandi abandi nibaguza amakara, hanu hariho omwana eyemereire omu maisho g'amakara kandi hariho n'abashaija abashutami aha butebe

Egi n'empunu eyomukibira eri omu irundiro ry'enyamaishwa efukami kandi omunwa gwayo guri ahansi, obunyaatsi bwomire.

Egi eduuka neguza ebintu eby'emikono harimu ebijwaro, harimu obukyekye, harimu obw'omu matu harimu enkwanzi n'ebindi.

Ahabw'entunguuka y'amaani omuri Uganda twiine enguuto ezirikureebeka kurungi munonga aha oru n'oruguuto orukumanywa nka Entebbe express highway hariho emotooka emwe eriyo nerurabamu, nirureebeka gye norwa koransi kandi tirwiine mwijuuzo gw'emotooka.

Egi ni nayikondo nekozesebwa omu kutaha amaizi . Amaizi ga nayikondo nigatwarwa nk'amaizi amarungi Kandi amayonjo.

Obwire nobw'eihangwe aka n'akatare oku barikugurizamu eby'okurya, nibagurizamu ebitookye, emboga, enyaanya, obutuunguru, eminekye n'ebindi haine omukazi aha owaija kugura emboga oriyo namuguuza n'omushaija.

Omushana aharubaju rw'omugyera hariho ekikooko ekirikwetwa gonya eriyo n'etambura mporampora erikuza omu mugyera.

Omukazi ashutami aha ntebe, entebe nindaigwamu omukono gumwe akwatsiremu akakopo ka chai k'eibumba Kandi omukono obundi ariyo nagukozesa aha kyoma kyakarimagyezi naabaasa kuba nakorera omuka

Eri nirundiro ry'enyamaishwa obwire nobwekyanda ahakuba obunyaatsi bwona bwomire nitureeba ekikooko kandi ekikooko eki nikyetwa engwe

Abashaho nibakora munonga kureeba ngu amagara g'abantu gaba gye, ogu n'omushaho kandi ajwaire masiki ibiri ayeshembire ekitambara aha mutwe ajwaire jaketi aine giravuzi omu ngaro azijwaire kandi aine akakopo omu ngaro.

Eki nekiharaani ekirikubaziira esweeta hariho nana ehuuzi ebidondo bishatu nana omuntu ashutami aha katebe

Ebijwaro byanikire aha migoye hariho omuti gw'omuyembe, orutookye kandi omumaisho kunu hariyo enku niga ebiti.

Egi nibendera ya Ugand eine rangi erikutukura eya kinekye, erikwiragura, ahagati eine rangi ya mutare Kandi nekishushani ky'entuuha.

Obwire nobw'eihangwe eiguru nerya buruuru, ebicu nebya mutare kandi aha hariho ekyombeko kiine amabaati agarikutukura, ekyombeko eki nikireebeka ni nk'eishomero.

Aboojo babajungu n'abairaguzu bari aha kishaayi ky’omupiira nibazaana omupiira kandi omupiira ogu barikuzaana nogw'engaro tigw'ebigyere baine n'emotooka ezimpakingire enyuma yaabo.